Abantwana besikolo sebanga eliphansi belayinele ukugeza izandla. Abantwana abancane bahle bafundiswe ngokuqakatheka kokugeza izandla lokhu kwenzelwa ukuthi bebavikele emkhuhlaneni ethile. Njalo kuzabenza bejayele nsukuzonke ukuthi kumele beqale bageze izandla bengakayenzi lutho.

Umbalisi ehleli phandle labafundi bakhe bebanga eliphansi. Lapho evule ugwalo ekhanya ebabalela indatshana encinyane ekulolu ugwalo abafundi labo belalele. Kuqakathekile ukuthi nxa umbalisi befundisa ibanga elincinyane azehlise njalo ukwenzela ukuthi abafundi bezwisise lokhu ayabe ekwethula phambi kwabo.

Isakhiwo sesikolo sebanga eliphansi. Isakhiwo segumbi lapho okusebenzela khona umphathisikolo kanye lomsekeli wakhe. Phambili kwesakhiwo lesi kulomthunzi omkhulu. Lowomthunzi yikho okuhlala abantwana besikolo sebephumile besalinde ukuzothathwa ngabazali babo.

Ugwembe yisincediso esiqakathekileyo esisetshenziswa ngababalisi ezikolweni zonke, ugwembe bawusebenzisa ukubhalela umsebenzi obhalwa ngabantwana njalo yikho lapho umbalisi abhala imizekeliso nxa esethula isifundo.

Abafundi besikolo sebanga eliphansi bencedisans ukuthwala ukudla. Egqoke impahla zabo, izikipa ezilombala oyisibhakabhaka. Amabhulugwe alombala oluthuli. Abafundi laba bayadla esikolo, ukwenzela ukuthi umuntu loba eswela ukudla ngekhaya, laye etholile okuncinyane angakudla..

Isakhiwo sesikolo sebanga eliphansi esigabeni sethu. Isikolo sakhona sakhiwe ngezitina ezilombala obomvu. Uphahla lupendwe ngombala obomvu. Phandle kuhlanyelwe utshani lezihlahla ezisetshenziswe ukucecisa leyondawo.

Igumbi labafundi abafunda ibanga eliphezulu liyabe lilamatsfula lapho abahlala khona. Njalo kuyabe kulamakhabethi, lawo makhabethi yikho lapho okuhlala khona ingwalo zabo. Emdulini yabo kuyabe kulezincedisi eziyabe zifanekisiwe. Ezinye ngezemifanekiso abazifundayo nxa besekilasini yabo.

Abantwana abancinyane besegumbini labo lokufundela lapho begqoke impahla zabo ezilombala oyisibhakabhaka, ngemuva kwabo bekulesincediso esisetshenziswa ngumbalisi wabo ukufundisa lesi sincediso bekuyikumfanekiso otshengisa ikhompuyutha.

Abantwana besikolo sebanga eliphansi lapho bekhanya bedlala ngaphandle kwesakhiwo, abantwana besikolo lesi bangaqeda izifundo zabo bayanikezwa ithuba lokuthi baye phumuza ingqondo bedlala phandle betshaywa ngumoya

Umduli wesikolo webanga eliphansi uceciswe ngokubhala inombolo Kanye le Alphabet okutshengisa ukuthi yisikolo sabafundi abafundayo abebanga eliphansi

Izolo abantu bebebabaza, bebabaza ngomduli wesikolo esitsha esiyakhwe esigabeni sethu lowomduli ucecisiwe phandle wafakwa umgwembe otshengisa umbalisi emile phambi kwabantwana besikolo labobantwana behlezi belalele.

Asibuhle besikolo sakithi sebanga eliphansi. Isakhiwo sakhona siyakhwe ngezitina ezibomvu. Amafasitela makhulu njalo apendwe ngombala olithanga. Iminyango yakhona ilembala eyisibhakabhaka. Ngaphandle kuhlanyelwe amaluba kanye lezihlahlakazana ezincinyani ezibukekayo.

igumbi labafundi besikolo sebanga eliphansi abafundi besikolo sebanga eliphansi bayakhuthazwa ngokunikezwa izicoco kulabo abayabe bephumelele ezifundweni zabo lokhu kwenzelwa ukuthi beqhubeke bebambeziqine ezifundweni zabo ukwenzela ukuthi behlale bephumelele

Igumbi labafundi bebanga eliphansi libonakala ngama khabethi ayabe efakwe izingwalo lokhe kwenzelwa ukuthi abantwana laba basesebancane abangeke benelise ukuthwala ingwalo zabo nsuku zonke ngakho zihlala ezikolo.

Isikolo sebanga eliphansi isakhiwo siyabe siyisakhiwo esiyabe siside kube sokuyehlukaniswa ngamagumbi isakhiwe esinye siyabe silamagumbi amathathu kumbe amane lapho okuyabe kufundela khona abantwana besikolo.

Abazali kanye lesikolo bancedisana batshaya izimali zokuthi abafundi bethengelwe amabhetshi kanye lamatafula ayeseshota. Lokhu kwenzelwa ukuthi kubelula nxa abafundi besezifundweni zabo.

Igumbi elifundela izifundi se Science ezikolo sabanga laphansi liyabe lilombala omhlophe njalo liyabe lilezimpompi. Lezi zimpompi ziphuma umlilo yizo abazisebenzisa nxa beyenza izifundo zabo ze Science njalo kuyabe kulezimpompi lapho abageza khona izandla sebeqedile izifundo zabo

Igumbi lapho okufundela khona abafundi bebanga eliphansi ezifundweni zescience liyabe lilemitshina kanye lokunye abakusebenzisa nxa befundiswa isifundo sescience. Nxa bengena kulelo gumbi bayabe begqoko amabhatshi amhlophe.

Abafundi besikolo sebanga eliphansi begqoke impahla zabo zesikolo izikipa ezilompala oyisibhakabhaka lamabhulugwa alithuli bedlala ngesikhathi sokuphumula bephambi kwesakhiwo sabo sokufundela.

abafundi besikolo sebanga eliphezulu besegumbini labo lokufundela izifundo zokuhlabela kulelogumbi kulemitshina abayisebenzisayo nxa besenza izingoma zabo kumbe behlabela umbalisi wabo uyabe ebancedisa ebatshengisa indlela eyiyo eqondileyo

Umbalisi emile phambi kwabafundi bakhe abafundi bemqhubela izigwalo kanye lamaphetshana umbalisi uyabe ehlola ukuthi abafundi bayenze umsebenzi ngendlela eqondileyo yini laba abayabe bengenzanga kuhle behle bethole ithuba lokuthi bephinde lowo msebenzi.

Abafundi abafunda ezikolo zebanga eliphezulu bayafundela imisebenzi yezandla ezifana lokhwakha. Nxa befundela ukwakha bayabe begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengangcoli nxa bevuba lolo daka njalo bayagqoka izingwane ezibavikela emakhanda.

Umbalisi wesifazana esegumbini lakhe afundisa khona abafundi besikolo sebenga eliphezulu lapho behleli begqoke impahla ezilombala omhlophe mayelana lalesi isifundo esethulwa ngumbalisi omi phambikwabo.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu bafundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo. Kulezo zifundo bayafundela ukupheka ukudla kanye kube lalabo abafundela ukuletha lokho kudla. Bayafundiswa ukuthi nxa bethwele ukudla kumbe behambisa okunathwayo kubantu bemzini bakuthwala njani.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu begumbini labo lokufundela begqoke impahla zabo zokufunda amayembe alombala omhlophe amabhulugwe leziketi ezilompala olithuli lapho belalele omunye umbalisi wabo ebafundisa ngesinye isifundo.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu, bebambe ingwalo ezithile, bebuzisisa umbalisi wabo ngokunye abahlangana lakho abakhanya bengakuzwisi. Umbalisi uyachasisela abafundi ukwenzela ukuthi bazwisise leso sifundo ayabe esethula.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu abafundela ukuba ngodokotela basegumbini labo lokufundela omunye lapho kulodoli omunye wabo echasisa kabanzi okokuthi nxa umuntu sehlangane lomkhuhlane onje engancedisa njani lesisigulqne esiyabe sihlaselwe ngumkhuhlane onjalo.

Ngemuva kwezifundo kumbe izihloko ezithile abafundi bebanga eliphezulu bayabhala okuthiwa yimhloliso leyo mihloliso bayibhala besendaweni enye njalo lo lalowo uyabe eletafula yakhe lephetshana lakhe ayabe ebhalela kulo lokhu kwenzela ukuthi behlolwe ukuthi bazwisisile izifundo zabo.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu sebefundela imisebenzi yezandla efana lokubaza .Bayathengelwa amapulanka bethengelwe lemitshina etshiyeneyo ukuze bephume belolwazi olujiyileyo olokubaza.

Amantombazane asesikolo sebanga eliphezulu besegumbini labo lokufundela imisebenzi yezandla wokuthunga lolalowo olomutshina wakhe awusebenzisa ukufundela ukuthunga bayabe bebancedisa ukuthi nxa sebeqedile isikolo bathole intobezabapha imali.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu sebefundela eminye imisebenzi ezabanceda nxa sebeqedile isikolo bayafundela lokuhambisa ukudla kubantu abathile nxa besendlini yokudlela.

Umbalisi ume phambi komgwembe phezu kwetafula kugcwele izikhali zakhe azisebenzisa nxa eyethula izifundo, lapho ethwele iphetshana , iphetshana leli liyabe lilesifundo ayabe esethula phambi kwabafundi.

Umbalisi ubhala umsebenzi ngomgwembe. Umgwembe yisincediso esiqakatheke kakhulu kubo bonke ababalisi. Njalo sitholakala kuwo wonke amagumbi okufundelwa awabantwana besikolo.

Isikolo sakithi sebanga eliphezulu, izakhiwo zafakwa izamende azizange zathelwa ipenda. Iminyango kanye lamafasitela kwapendwa ngombala omnyama, ngaphandle kwahlanyela utshani lezihlahla zokucecisa.

Igumbi elikhulu eliyakhwe ngombala obomvu liseduzane legedi lesikolo. Igedi leli lihlala livuliwe njalo kulebhakani eliyabe litshengisa ibizo lesikolo elilombala oyi navy.

Abafundi abagqoke amayembe amhlophe lamabhulugwe amnyama .Abezemmfundo bayayehlukanisa impahla zesikolo okwenza ukuthi kwazakale ukuthi umtwana oyabe gqoke kanje uyabe vela kusiphi isikolo .

Abafundi abane abebanga eliphezulu lapho abathathu begqoke impahla ezilombala oyinevi, omunye ugqoke iwovolosi elombala oluhlaza lapho ukuyakha. Omunye efundela ethwele isikhali abasisebenzisa kusifundiswa sabo sokwakha.

Abafundi besifundo sebanga eliphezulu basegumeni labo lokufundela, befundela ukulungisa izimota phambi kwabo kulomunye umtshina ophakathi kwezimota yiwo abawusebenzisa ukufundela ukwenzela ukuthi bathole ulwazi lokulungisa izimota njalo bagqoke impahla zabo zokuzivikela nxa besemsenzini lowu.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu, besegumbini labo lapha abahlangana khona bendawonye begqoke izikipa ezilombala omhlophe leziketi lamabhurugwa alombala olithuli. Lapho belalele omunye umbalisi wabo eyethula esinye isifundo.

Kulezi insuku abafundi besikolo sebanga eliphezulu sokuqakathekile ukuthi bake baphumele ngaphandle kwekilasi beyofunda okunye okutshiyeneyo. Ngakho bayaphuma beyelihlekanyana besiyavakatsha kulezondawo besiyafundiswa ngokunye okuthile.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu bagqoka impahla zabo zesikolo ezilombala omhlophe, lamabhulugwe leziketi ezilombala oluthuli. Kukhaya bafundela ngaphandle. Okunye kuyabe kufuna ukuthi baphumele ngaphandle khona bayazwisisa isifundo esiyabe sisethulwa ngumbalisi wabo.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu begqoke impahla zabo zesikolo amayembe amhlophe lamajesi ,basegumbini labo lapho abakhanya belalele umbalisi wabo ebafundisa ngokunye okuthile

Izikolo zebanga eliphezulu bakhuthaza abafundi abenza izifundo zescience ukuthi bathenge amabhatshi ayabe elombala omhlophe. Lokhu kubalungiselela ukuthi nxa sebefundela izifundo zescience begqoke lawo mabhatshi belungiselela ikusasa labo nxa sebengodokotela kanye labafundela izifundo zescience.

Abafundi besilisa besiya endleleni yesikolo begqoke amayembe alombala omhlophe lamabhulugwe alombala oluthuli begqoke amateki alembala etshiyeneyo bejabulele kakhulu ukuya esikolo.

Isikolo sebanga eliphezulu okuthiwa yiNotre Dame sikhokhelwa yibandla lesonto okuthiwa yiRoma njalo egedini labo kuyabe lifakwe ibhakane litshengisa umama oyabe ephethe umntwana njalo bayabhala ukuthi kulesosikolo bafundisani abafundi.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu besegumbini labo lokufundela. Umbalisi eme phambi kwabo eyethula isifundo usebenzisa imitshina yalezi nsuku ukuletha imifanekiso phambi kwabafundi lapho eyethula isifundo.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu bayafundiswa imidlalo etshiyeneyo ngakho kuzakhiwo zabo sesikolo kuyayakhwa izindawo lapho abadlalela khona leyo midlalo. Imidlalo edlalwa kuleyo sikolo ifana lemdlalo webhola lenyawo, ibasket ball, i volley ball leminye nje imidlalo etshiyeneyo.

Umduli wesikolo sebanga eliphezulu ulombala obomvu. Igedi lakhona yinkalakatha yegedi elilebhakane elibhalwe ibizo lesikolo .Nxa ukhatshana vele uhle ubone ngamabala alombala ayisibhakabhaka ukuthi nansiyana isikolo.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu behlezi bendawonye besemhlanganweni wabo iyenziwa esikolo. Kuleyomhlangano ababalisi bayafundisa abafundi ngesihloko esiyabe sithole njalo baphinde bethule abavakatshi abayabe bevakatshele esikolo.

Egedini lesikolo sebanga eliphezulu esisesigabeni sethu kwafakwa ibhakani elikhulu lelo bhakane kwabhala ibizo laleso sikolo ngamabala alombala oyisibhakabhaka kwafikwa kwafakwa lesiphambano esibomvu okutshengisa ukuthi isikolo lesi sisekelwa lisonto

Umduli wesikolo sebanga kwelakithi uyakhwe ngezitina ezilombala omhlophe, ifakwe insimbi ezipendwe ngombala oyi navy waceciswa ngemzila elembala olithanga lomzila omnyama , kulebhakane elikhulu elipendwe ngombala omhlophe labhalwa ngamabala ayisibhakabhaka

izikolo kulezinsuku ziyaceciswa zibezinhle isikolo sebanga eliphezulu esiduzane lakithi sikhulu kakhulu njalo siceciswe ngotshani oluqhunyiweyo silamagumbi aybe ephansiamanye ephezulu njalo kulenkundla enkulu yokudlalela ibholalenyawo

Izakhiwo zesikolo zebanga eliphezulu ziyakhwa ngendlela yokuthi kuyaba kulamagumbi phansi kube lamagumbi phezulu, lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi abafundela izifundo zebanga eliphezulu sebebanengi njalo amagumbi kumele ebe manengi ngakho bayenza ngaleyo ndlela ukwenzela ukuthi bonke laba bafundi bayenele kuligumbi elinye.

Abafundi besikolo esibanga eliphezulu begqoke impahla zabo izikipa ezilombala omhlophe leziketi lamabhulugwe alombala oyi nevi lapho behlangene bendawonye belalele umtshina wakulezinsuku uyethula esinye isifundo esithile.

ukufaka ibhakane ezikolo zonke jikelele kuyanceda ibhakane liyabe lilebizo lesikolo ikheli yaleso sikolo le number yocingo yalesi sikolo lokhu kuyanceda abayabe bengakwazi leso sikolo bahle bathole ulwazi olubanzi

Itafula likambalisi ofundisa ibanga eliphezulu libonakala ngokugcwala ingwalo ezithile , ingwalo lezi yizo ozisebenzisa ukwethula izifundo zakhe, njalo uyasebenzisa usiba olubomvu ukuhlola imisebenzi ebhalwa ngabafundi laba.

Omunye wabafundi esebenzisa umgwembe lapho befunda isifundo senombolo . Umbalisi uyabiza omunye wabo ukuthi azoyenza umzekeliso kwenzela ukuthi abone ukuthi abantwana bakhe bayazwisisa yini leso sifundo asethulayo.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu, begqoke ayembe alombala oyi nevi liziketi lamabhulugwe alombala oluthuli, becenta phandle bekhipha ukhula. Lokhu kwenzela ukuthi kungabi lezinanakazana ezinjenge nyoka ezingacina zilimaza abantwana.

Abafundi basegumbini labo lokufundela lapho behleli belalele umbalisi wabo eyethula isifundo wonke umntwana uyabe ehleli phansi elalele ukwenzela ukuthi azwisise lesisifundo esethulwa ngumbalisi wakhe.

Abantwana besikolo sebanga eliphezulu begqoke impahla zabo zesikolo amayembe amhlophe amabhulugwe ayi nevi leziketi eziyi nevi begqoke lamajesi alombala oluhlaza.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu besegumbini labo lokufundela lapho begqoke impahla zabo zokufunda amayembe amhlophe lamabhulugwe leziketi ezilombala oluthli. Umbalisi wabo eme phambi komugwembe encedisa obafundi mayelana lesifundo senombolo.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu beme phezulu kwekudla lapha abadlalela khona behlabelela abanye abantwana besikolo lokhu kuyabe kutshengisa ukuthi yisifundo abayabe besenze besekilasini yabo lombalisi wabo.

Inengi lababalisi besikolo sebanga eliphezulu nxa izikolo zivulwa bayabhala inhlelo zokuthi ngeviki imisebenzi lokuthi izifundo ziyabe ziminjani kumke. Abafundi bayanikea ithuba lokuthi bakope lokhu okuyabe kubhalwe ngumbalisi ukwenzela ukuthi bahlale bezilunguselele.

Ezikolo ezinengi, zemfundo yebanga eliphezulu, zikhokhelwa ngamasonto atshiyeneyo. Kulezo zikolo uyathola kufakwe iziphambano duze lezakhiwo zabafundi. Lezo ziphambano ziyabe zilomfanekiso kumbe isithombe sikaJesu.

Abafundi abafundela izifundo zesayensi besegumbini labo lokufundela izifundo zabo bebambe imitshina yalezinsuku abayisebenzisa ukuhlolisisa lokudingisisa mayelana labahlangana lakho nxa beselapha izigulane.

Ibhokisi elisesikolo sebanga eliphezulu. Lelobhokisi kulapho ofaka khona imibona nxa uzizwa ulemibono oyabe ofuna ukuthi isetshenziswe kumbe ikhangelwe ngabesikolo.

Egumbini lapho okugcinwa khona izingwalo ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngabafundi be university, lezozingwalo ziyabe zifakwe ngezifundo zawo ukwenzela ukuthi ma uzidinga ungathwalinzima , njalo lezizingwalo awuzithathi uyezigcina ngekhaya uyabala uphakathi kwaleligumbi ubusulutshiya ukuze olandelayo akhone ukulusebenzisa.

Abafundi abahlala eyunivesithi bayakhuthazwa ukuthi behlale endaweni ezihlanzekileyo. Lokhu kwenzelwa ukuthi bezinike ithuba lokuthi behlale belungisa lapho abahlala khona lalapho abafundela khona ukwenzela ukuthi kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Umbalisi ofundisa abantwana baseyunivesithi. Ebambe umtshina awusebenzisa ukukhuluma. Lowo mitshina ngowalezi nsuku uyabe ekhuluma njalo uhamba kanye lezipikha lokhu ukwenzela ukuthi abafundi nxa bebanengi egumbini bamuzwe ukuthi wethula siphi isifundo.

Ezikolo zebanga eliphezulu okufana lemayunivesithi, kuqakathekile ukuthi befake amabhakane atshengisa izindawo ezithile. Amabhakane ayabe etshengisa izambuzi ayabe ebhalwe ngamabala amakhulu. Lokhu kunceda lowo oyabe esephathekile esaqala ukufaka kuleso sikolo.

Ama University asethenga izimota ezithile ukwenzela ukuthi kube kuncedisa ababalisi kanye labaphathi nxa belungisa mayelana lendaba ze University. Lokhu kwenza ukuthi nxa behamba endaweni ezithile bengahlupheki.

Egumbini labafundi abase yunivesithi kuyabe kulomtshina wakulezinsuku okuthiwa yi khompuyutha omunye lomunye uyabe esebenzisa owakhe umtshina ngesikhathi belalele umbalisi wabo esethula isifundo.

Ibhakane lase University yase Catholic libhalwe yonke imininingwana ongayicabanga. Kulekheli yalesosikolo, i number kamakhala ekhukhwini kanye lezifundo ezethulwa kuleso sikolo.

I"University" yaseLupane yayakhwa ngezitina ezilombala obomvu, ilamagumbi ayabe ephansi amanye ayabe ephezulu ukwenzela ukuthi njengoba bebanengi abafundi abayabe bese "University" mele beyenelise ukufundela kulawo magumbi.

abafundi abahlala e university bayanikezwa ithuba lokuthi ngesonto bayesonta ngakho bayabe begqoke izigqoko ezifananayo bethwele amabhuku ayabe elezingoma lezi zingoma yizo abayabe bezihlabe nxa besesontweni

Kule university esiyakhiwe esigabeni sakithi. Isi university le ayikaphelelisi ukwakhiwa, ngakho umama lobaba bathethe isinqumo sokuthi umnewethu kuminyaka ozayo uzayabhalisa kuleyo university ayenze izifundo zakhe zokuba ngudokotela.

Igumbi lomunye umfundi oyabe eseUnirvesity. Lelo gumbi phezu kwetafula kugcwele imtshina esetshenziswa kulezi nsuku enjenge khompiyutha lomakhalekhukhwini lokunye okusetshenziswa ngumfundi celeni kulombheda lapho alala khona.

Umama lobaba baphelekezele umnewethu eyunivesithi yaseLupane lapho asesiyaqala khona izifundo zakhe zokuba ngudokotela. Bebesixoxela bethi ngaphandle kufakwe utshani, kwaceciswa ngezihlahla ezinengi bathi inhle kakhulu leyi yunivesithi.

Ngokuza kwethekhinoloji izikolo ezinengi sezatshintsha umgwembe yaba ngumhlobo omhlophe njalo emakilasini atshiyeneyo sokwafakwa imitshina yakulezinsuku okuthiwa yikhomputha aseyiwo asetshenziswa ngabantwana ezifundweni zabo.

Amayunivesithi amanengi jikelele asenikeza abantu abavela khatshana amagumbi okuhlala. Kulawo magumbi kuyabe kulemibheda lamatafula abayabe besebenzisela ukwenza izifundo zabo.

Eyunivesithi kulamagumbi lapho okugcinwa khona izingwalo ezitshiyeneyo . Lawo magumbi yikho lapho ongangena khona uyenelise ukubala kungelamsindo njalo lezi zingwalo awuzithathi uhambe lazo uyabala ube usutshiya kulelo gumbi.

IYunivesi yesigabeni sethu icecisiwe ngezihlahla eziqunyiweyo kanye lotshani obuqunywe bababuhle. Uphahla lwakhona lubonakala ngombala obomvu

Abafundi beyunivesithi besegumbini labo lapho abahlangana khona ndawonye, kulelogumbi yikho lapho abayenzela khona imihlangano yabo njalo yiso isikhathi lapho ababalisi ababalethela khona imbiko eyabe itshiyene.

Imvelo iyenza indawo ibenhle kakhulu Ngakho emauniversity bayacecisa ngokuhlanyela utshani lokufaka izihlahla ezithile ukwenzela ukuthi kube yindawo ebukekayo njalo kube yindawo ekhangayo emehlweni .

Abafundi abaseyunivesithi basegumbini labo lokufundela izifundo zabo zesayensi, begqoke amabhatshi amhlophe, begqoke amagilovisi, bebambe imithi etshiyeneyo beyihlolahlola.

igumbi lokufundela labafundi abafundela ngokwe science lelo gumbi liyabe lilamatafula lapho bayenzele khona izifundo zabo njalo phambili kuyabe kulomgwembe ababhalelwa khona ngumbalii wabo kuyabe kulezi mpompi lamanye amagajana leminye imitshina abayisebenzisayo kuzifundo zabo

Igumbi lokufundela labafundi be university. Lelo gumbi lilemitshina yakulezi nsuku okuthwa ngama computer, omunye omunye umfundi uyabe elomtshina wakhe awusebenzisa ukufunda. Lokhu kwenzelwa ukuba lungiselela nxa sebesiya ngaphandle.

ema university sebafaka amabhakane ayabe etshingisa ukuthi amagumbi kumbe izambuzi zinga lokhu kwenzelwa ukuthi abayabe bevakatshele e university kumbe laba abayabe bekhona beqalisa ezifundo zabo ukuthi bazithole lezo ndawo kalula